OBank Windhoek otayi gandja olupandu ku Maggie Rose Jacob ngono ali asindana oN$1000.00 koomuma mesiku ndyono lya li lyohole, oompango nomalandulathano opo dhili.

Ombaanga yaFNB otayi tseyithile oshigwana kutya oyina po omukalo ngoka ha vulu okulongitha okupungula oshimaliwa uuna toka kala wuli mompumbwe yosheendelela. Yadhengela konomola 0612992222.

Elanditho lyiitaafula oshowo iipundi, aantu ohaya hongo iitaafula niinpundi oku za miiti nenge tutye iipilangi uuna nee ya hongo iipundi yayo mbyono ohaya tulako nee omatalashe nenge tutye omafulafula opo aantu kaya ehame komatako ngele taya kuutumba oshoka kiiti ngele owa kuutumba koshiti showala ito kuutumbako ominute dha adha komulongo oto tameke to ehama komatako

Iipilangi oyo iilongithomwa yimwe mbyoka yalongwa miiti, ohayi landithwa nee kaantu mboka yena ontseyo yokuninga oombete, iipundi oshowo iitaafula, uuna aantu yalanditha iipundi nenge iitaafula yawo mbyono, ohayi monene mo oshimaliwa.

Opuna iimaliwa yomafo , oshowoo mbyoka iikukutu. Iimaliwa ohayi mbyoka ohayi vulu okulanda. Uuna wahala okwiimonena iimaliwa ngaashi mbyono yomafo nenge iikukutu , owuna okwiikongela iilonga opo wuvule okufutwa.

Oositola dhokulanditha iinima yoshipa. Oshipa ohashi zi iinima ngaashi; oondjato, oongaku, uundjato wopeke, osho wo omagala gokwakola. Aantu ohaya hogolola nee iinima yawo mbyoka ya pumbwa, e taya futu, e taya yi niinima yawo.

Opu na omawudhano ogendji. Mpono tu na po omawudhano gokutondoka, omawudhano gokuumba oongonyo nenge gokumbwinda. Aantu ohaa dhana nee omawudhano ngono nelalakano ya ninge omathigathano, yo ya tale kutya olye ta ningi omusindani.

Opuna oositola dhoka hadhi landitha iipundi ano omatyofa osho wo oosikopa niitaafula. Uuna nee wayi mositola mono oto adha iipundi ya yalekwa nawa, ya tula nenge oshitaafula pokati. Mbyono ohayi gandja nduno ethano kutya uuna wa hala okuyi landa osho wo wuna oku keyi yaleka megumbo lyoye yili ngaaka.

Owu na edhiladhilo lyokutekula iimuna? Nenge owu na iimuna yoye tayi si ondjala? Ombaanga yetu yotango yopashigwana otayi tu tseyithile kutya oto vulu okupewa omukuli, opo wu vule okulanda oongombe dhoye ndhoka dha li dha sa po, wu landele po dhimwe nenge ndhoka dhi li po wu dhi landele iikulya, opo dhi vule okuvala dho dhi gwedhe po poonkwawo dhi ninge odhindji.

Okuyalula iimaliwa kapuna omuntu ke eshi oku yalula iimaliwa shapo kayishi yoye . Uuna omuntu wuna iimaliwa yoye ohoyi yalula opo wu mone kutya owu na omwaalu gwiimaliwa yoye yithike peni. Uuna ne wegumono ohoyi topola eto tala kutya oto pungula po ingapi nandjoka tolongitha po.

Oshimaliwa osho oshinima shoka sha simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Uuna wa adha omuntu kee na oshimaliwa, oha kala a lulilwa, oshoka ito vulu naanaa okukala wa nyanyukwa, ngoye oto vulu okwiinyenga, omanga kuu na nande ondola. Ano, aantu ohaya kambadhala okukonga iilonga, opo ya kale taya pewa oondjambi dhawo, yo ya kale ye na iimaliwa yawo.

Shampa wa adha omuntu e na uunongo wokuhonga nenge wokunduluka po iinima okuza momiti, omuntu ngono okuna uunongo okuza kevalo, nenge pamwe ewu ilongela kiiputudhilo yopombanda. Aantu mbono ye na uunongo watya ngawo, ohaya nduluka po iihongomwa yawo yomomiti ngaashi, iipundi, iitafula, oshowo oosikopa, etaya landitha opo yi imonene iimaliwa.

Iimaliwa, Iimaliwa ohayi longithwa monkalamwenyo yomuntu okulanda iikulya, iizalomwa nosho tu. Uuna ne wa hala okuli monena iimaliwa owu na okukonga iilonga opo wu vule okukala to pewa ondjambi yoye. Uuna ne wa pewa ondjambi yoye oto tala ne kutya otoyi longitha momukalo gu li ngiini.

Omahala goku landithila Omahala goku landithila ohamu kala muna iilandithomwa oyindji yomaludhi nomaludhi ngaashi omagadhi gokugwaya, oothewa nayilwe. Iinima ayihe mbyono ohayi landithwa nee kaalandithi nelalakano opo ya monemo iimaliwa yo ya vule okwiikwatha.

Moositola ohamu kala mwa pakelwa nawa, iinima ya tulwa momalandulathano ya pakelwa poolaka shi ikwatelela kutya olaka ndjino yili pombanda oyina omagadhi gokulya ,takulandula yi na oondooha dhoohi, takulandula ndjoka yi na nande omongwa . Ohapukala nee pwa tulwa oondando dhiinima kutya oyina ingapi .

Omahala gomalandithilo ngaashi moositola oto adha aantu ta yalanditha iinima yawo, ya yala nawa yo oya tonywa nawa tayi monika nawa. Uuna nee aalandi taya ende taya tala yo oya hala okulanda ohaya yi yu ukilila mpoka pe na oshinima oshiwanawa tashi nana omeho noha ye shipanda e ta ye shi kutha po.

Ondola yoshilongo shaCongo oyefo ina yi fa ndjoka yaNamibia onkunkutu. Iilongo ayihe oyina iimaliwa iikukutu oshowo mbyoka yomafo. Ka kele nee ngaashi Namibia oshimaliwa she shefo osha tameka poolanda omulongo, ashike iilongo yimwe oya tameka polanda yimwe oshowo yimwe ya tameka poolanda ntano.

Ngele owa hala okuli monena oshimaliwa, Owu na okukonga iilonga nde tokala topewa ondjambi yoye mesiku, koshiwike, nenge komwedhi. Uuna ne wa pewa ondjambi yoye oto vulu okuyi ikwatha niimaliwa yoye mbyoka, mono tovulu wo okukutha mo twii landele iikulya, iizalomwa nosho wo tofutile uunona woye osikola.

Opu na oositola odhindji hadhi landitha iikulya. Uuna wa adha mositola moka hamu landithwa iikulya, opu na onkolololo ndjoka hayi kala ashike aayakuli mboka taya yakula aantu mboka taya landa, oshowo ehala hoka haku kala ku na aantu taya landa, ya tala iikulya nawa, oshowo oondando dhawo kutya oyi na ooingapi.

Okulanditha iikutu. Otwaadha aantu taya landitha iikutu yeli moositola nenge yeli momatala. Uuna nee aantu yahala okulanda iikutu yawo ohayeya nee taya tala taya hadha etaya hogolola mbyoka ya hala. Uuna ya mana nenge ya panda po shoka ya yahala ohaya futu nee yo taya yi nee niikutu yawo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka ha shi yi longitha. Ohayi longithwa nee ,oku tunga iinima ngaashi; oosikola, iipangelo noombelewa dhoka hadhi gandja omayakulo kaantu mboka yeli moshilongo mpoka .

OStandard Bank ohayi gandja omayakulo ogendji ga yoloka. Ohayi vulu oku thika pomahala mpono aantu itaya vulu. Natu tye nande aantu pamwe oye li komikunda yo iitayimbaanga oyi li kokule, ano aaniilonga ohaya vulu oku thika pomahala mpoka pu na aantu ye li kokule niitayimbaanga yawo.

Oositola odho omahala ngoka haga landitha iipumbiwa oyindji yomonkalamwenyo yomuntu ngaashi iikutu nenge tu tye iizalomwa, iikulya , iilongitho ngaashi oombiga na yilwe.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa iikukutu nenge yomafo iimaliwa ayihe mbyono ohayi longithwa oku landa oshowo oku konga oompumbwe ndhoka dhapumbiwa ngaashi oku futa omikuli, oku futa iipangelo oshowo oosikola dhuunona, iimaliwa nee mbyono opo wuvule okuyi mona owuna oku longa nuudhiginini ngweye to futwa.

Esimano lyiiti Miiti ohamu vulu okuhongwa iipilangi. Uuna aantu yahongo iipilangi ohaya vulu okuyi longitha yapangele iitaafula oshowo iipundi. Aantu mboka haya pangele iitaafula oshowo iipundi yaza miipilangi mbyono ya hongwa miiti ohaya hongo nelalakano yavule okulanditha yo yiimonenesha shomondjato. Elalakano limwe okulongitha wo momagumbo.

Iimaliwa. Iimaliwa ohayi longwa, opo omuntu i imonene oshimaliwa. Ngele ito kongo iilonga, ku na mpoka to adha oshimaliwa. Olye tekupe oshimaliwa ino longasha? Ethimbo owala tomana po. Konga iilonga nena, opo wi imonene iiyemo.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho mboka ha shi longitha. Iimaliwa oha yi longithwa ne kiilongo ya yooloka opo yi vule okufuta omikuli ngaashi okufuta aanilonga, okulanda iinima mbyono ta yi humitha oshilongo komeho nayilwe oyindji.

Ehala lyomalandithilo ngaashi oositola. Moositola ohamu kala mu na aantu oyendji yi ila mo iinima. Ngu ta hadha iinima ye, ngu e na nale iinima ye mbyoka eendela nosho wo ngoka ta kongo owala moositola a tale ngele ota adha mo tuu shoka a hala. Aantu mbano ohaya futu nee iinima yawo uuna a mono kutya okwe shi pumbwa shili nokwe shi hala shili.

Iitafula oshowo iipundi yalongwa miiti. Aantu mboka ha ya hongo iitafula niipundi ya longwa miiti ohaya kala ye na ontseyo ndjoka yeyi ilongela okuza kiiputudhilo yo pombanda nenge yashitwa ye na ontseyo ndjoka. Ohaya hongo iipundi niitafula ya miiti opo yavule okulongitha momagumbo gawo. Oyendji oha ya hongo ne lalakano lyoku ka landitha opo yavule oku imonenano oshimaliwa

Owe shi tseya tuu kutya oku kala wu na po okayilonga koye kamwe ke li po oshinima oshi waanawa? Okayilonga hono ke li po oha ka kwathele ka gwedhe kondjambi yoye mbyoka yiilonga yoye mbyoka ho longo yolela. Ota shi tseyithilwa ne ku za kehangano lyombaanga yaVenduka.

Oositola Oositola odhindji hadhi landitha iipumbiwa yomonakuyiwa yomuntu. Oositola dhimwe ohadhi kala dhi na omakende omayele, opo nenge omuntu te ende pondje yositola inaaya meno okushi kutya ositola otayi landitha shike. Ngele otayi landitha nande omagadhi gokwiishasha nenge pamwe ogokugwaya omuntu e li pondje te ende ota vulu okunanwa e ta galuka e ye a tale kutya oshike shi li mositola.

Iitaafula nosho wo iipundi yokukuutumba. Iipundi yokukuutumba ohayi hongwa miiti oshowo iitaafula. Ohayi hongwa nee kaantu mboka yi idheulila nenge ano tu tye ye na ontseyo yokuhonga iipundi okuza miiti.

Oradio yokulilitha oongalo nenge tutye yokulilitha omaimbilo. Oradio okwali tayi adhika koondola omayovi gahamano omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi ashike ngaashingeyi otayi tyawa ashike koondola omayovi gahamano omathele gaali nomilongo omugoyi nomugoyi, otayi kwashilipalekwa ne kombaanga yotango yopashigwana.

Iipundi mbyono hayi ithanwa omatyofa. Iipundi mbyoka ohayi ningwa kaantu, naantu oyendji ohaye yi landa, opo ya kale ye yi fale momagumbo gawo, opo mu kale tamu monika nawa. Ohayi adhika unene momagumbo gopamuthika gwandoolopa, ano hayi kala ya kuutumbikwa mondunda ndjoka hamu kuutumba aanegumbo, osho wo aayenda.

Omaludhi goositola. Opu na omaludhi goositola gi ili nogi ili. Opu na oositola hadhi landitha iizalomwa, puna oositola hadhi landitha iikulya osho wo iikunwa. Opu na wo oositola ndhoka hadhi landitha ashike omahooli nenge hadhi longitha iipumbiwa yimwe yi ili. Oositola ndhoka hadhi landitha iizalomwa, ohadhi landitha ngaashi oondjato, oohema, iikutu yuunona osho wo yaakuluntu.

Iimaliwa, kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho osho wo kehe oshimaliwa shoshilongo oshi na ongushu yiilile. Nandi gandje oshiholelwa kiimaliwa yaNamibia naAngola. Iimaliwa yaNamibia oyi na ongushu yivulithe iimaliwa ya Angola, na uuna omuntu tayi ko Angola tazi mo Namibia iha ka landa niimaliwa ya Namibia ashike oha lundulula iimaliwa ya Namibia teyi lundululile miimaliwa ya Angola opo a vule okuyi longitha.

Ehumokomeho sho lya thiki, uutekinolohi nawo oweende tawu humu komeho, na uuna waadha aantu taa yalula iimaliwa, ohaa yalula tango koonyala e taa endulula mo wo nuushina, uushina mbono haa longitha okuyalula opo ya kwashilipaleke kutya omwaalu ngoka omuntu a yalula koonyala ogo tuu ngono a mono kokashina.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha. Iimaliwa ohayi longithwa ne okufuta aaniilonga, okutunga iipangelo oshowo oskola. Iimaliwa ohayi longithwa woo okulanda omalukalwa.

Omashofa, omashofa ogo iipundi mbyoka yoku kuutumba. Unene ohayi longithwa mo magumbo go pamuthika go ndoolopa. Ohayi kuutumbwa unene kaayenda osho wo kaanegumbo uuna taya tala oolandiyo dhawo dhomizizimbe uuna yaza kiilonga.

Longitha okakalata koye kombaanga ya bank Windhoek opo wuninge okusindani omunelago goku sindana ongodhi ndjono yoshihape sheyapela omulongo nantano , omasiku otaga ka kala omilongo ndatu gomwedhi Sepetemba omvula omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Egumbo lyopamuthika gwandoolopa, uuna wa yi melugo lyegumbo lyopamuthika gwandoolopa oto fuuka ngiini? Iinima ohayi kala yo opalekwa nawa, mu na oosikopa ndhoka dha tulwa iinima ya yooloka yi ili noyi ili, mpa puna osikopa yina uuyaha osho woo uukopi, mpa puna woo oosikopa dhoombiga osho woo oto adha mo woo etemba lyokuyogela iiyaha, ihaya yogele iiyaha moshiyaha oshikwawo.

Iimaliwa oyo mbyoka ya pumbiwa komuntu kehe. Opo omuntu i imonene iimaliwa, oha kongo iilonga e ta kala ta futwa komwedhi, koshiwike nenge esiku. Oha vulu okwiilandela sha, ta longitha iimaliwa ye mbyoka i ilongela.

Owe shi tseya nga kutya ombanga ya venduka otayi vulu oku gandja olupandu. Momasiku sho gali 18 Febuluali 2025, oyali ya gandja oondola N$400000.00, kehangano lyo NASFED.

Ombanga yotango yopashigwana ohayi gandja omayakulo ogendji ga yooloka, ngashi oku pungula iimaliwa , osho wo okuyi nana, uuna ne wahala oku kwatathana nawo otoya dhengele konomola 061306081.

Uuna wa adha omuntu a landa ombete ye yokulala ohayi kala tayi monika tuu nawa. Ihayi lalwa nduno oyo ayike, ohayi landelwa nduno iikuusinga, oshowo omalapi gokuyala. Uuna wa landa iikuusinga yoye mbyono nomalapi gokuyala, oto vulu ihe okuyala ombete yoye e to kala to lala pehala puuwanawa.

Iimaliwa. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Iilongo ayihe oyi na iimaliwa iikukutu osho wo iimaliwa yomafo. Opo nee iilongo yi imonene iimaliwa, aantu yomiilongo mono ohaya kongo iilonga, eta ya kala taya futwa opo ya vule okupewa iimaliwa. Iimaliwa mbyono ohayi ya nee momukalo gwondjambi. Uuna omuntu a mono ondjambi ye oha vulu okupungula oshimaliwa she nenge eshi longithe po.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, mbyoka hayi longithwa kaantu oku iikwathela ngashi oku futa ooskola, oku landa omalukalwa na yilwe. Iimaliwa oya simana oshoka uuna omuntu kena oshimaliwa, kena shoka ta vulu okwiikwatha nasho.

Owuna edhiladhilo lyokulanda iimuna yoye, yi ninge oyindji, nenge pamwe oto nyengwa koshimaliwa shoku landa iikulya, shi tseya nena kutya ombaanga ya FNB otayi vulu oku ku pa omukuli opo wu vule oku longitha oshimaliwa shoka muunamapya woye.

Esimano lyiipilangi, miipilangi ohamu hongwa iinima oyindji ngaashi oosikopa, iitafula, nosho woo iipundi. Iihongomwa ayihe mbyoka ohayi vulu okulandithwa nenge omuntu teyi hongo opo a vule okwiilongitha megumbo lye.

Opu na aantu mboka ye na uunongo ya valwa nawo nenge ye na uunongo ya za nawo kiiputudhilo yopombanda. Aantu yoludhi ndono ohaya kongo, ohaya kala ye na ontseyo ya gwana nawa okuhonga iipundi okuzilila miipilangi osho wo omalapi. Uuna omuntu ta hongo oshipundi shomalapi oha ningi nelalakano opo a landithe ashike ohayi kala tuu tayi monika nawa.

Opuna aantu mboka yena ontseyo yoku honga iipundi oshowo iitaafula. Ohayi hongwa nee miiti etayi tulwa omafulafula opo uuna aantu taya kuutumba kaya ehamekwe kiikutumbitho

Moositola dhiikutu ohamu kala mwa pakelwa nawa. Ohaa kala nduno ya pakela mo nawa shi ikwatelela kutya olaka ndjiya oyi na iikutu yuunona, pu na olaka yi na iikutu yaakuluntu oshowo yaasamane nenge tu tye yoomememe. Ohaya kala wo ya zaleka omapopitha iikutu, opo aantu mboka taya landa ya moneko nawa.

Ombaanga yaStandard otayi tseyithile aanasikola mboka yeli kiiputudhilo yopombanda kutya ohayi vulu okugandja omukuli. Ethigathano ndono otali ka kala ko nee momasiku 26 Januali sigo 31 Maalitsa 2026.

Oweshi tseya tuu kutya uuna to longo nuudhinginini ombanga yotango yopashingwana otayi vulu oku ku yambidhidha, otovulu okuya dhengela kongodhi yo 0612998883

Opuna aantu mboka haya kala ya za kiiputudhilo yopombanda yiidhewulila okundulukapo iitaafula, omatyofa ano tutye iipundi yo ku kuutumba mbyoka hayi kala ya hongwa miiti oshowo momatalashe oshowo iikuusinga yo ku lala. Ohayeyi ndulukapo ne nelalakano ya kale taya ngeshefa yoya vule okwiimonena sha shomondjato.

Iihongomwa yomiipilangi, aantu oha ya hongo iinima miipilangi ngaashi iipundi, iitafula oshowo oosikopa. Aantu mbono haya hongo iinima mbyoka ohaye yi hongo nelalakano ya vule okulongitha momagumbo gawo nenge ya ka landithe yo yiimonenemo iiyemo.

Iipundi yoohauto oshowo omashofa. Iipundi yoohauto nomashofa ohaga ndulukwa po kaantu mboka yena ontseyo, ontseyo ndjono ohaya kala nee yeyi ilongela okuza kiiputudhilo yopombanda nenge ya valwa shike yena omatseho.

Uuna wa hala oku tameka oku pungula oshimaliwa shoye nombaanga yetu yotango yopashigwana, ya dhengela kongodhi yo nola hamano yimwe, ombali nomigoyi dhili mbali, oohetatu yeli yatatu nondatu. Oompango noma landulathano opo dhili.

Uuna wa adha aantu yeli momahala gomangeshefelo, opuna mboka to adha taya landitha oshowo mboka taya landa. Ano mboka taya landa ohaya kala taya hadha nenge taya hogolola shoka ya hala oku landa, omanga mboka taya landitha, ohaya kala ya kuutumba, ya ngungumana, yo otaya ulikile aalandi yawo kutya oshike noshina ingapi.

Ombaanga yaStandard otayi tu tseyithile kutya uuna wuna okakalata kaye, uuna to landa iinima mositola yontumba, to landitha okakalata ihaku zi nande iishoshela yowala nenge yontumba, oho landa owala iinima ya gwana iimaliwa mbyoka wa pulwa, ihaku zi nande iishoshela.

Iimaliwa Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha opo shivule okufuta aaniilonga, okutya oomboka haya longo mepangelo nenge pamwe oomboka haya longele omahangano gopaumwene. Ashike iimaliwa ayihe oya simana monkalamwenyo yomuntu oshoka omuntu oha vulu okulanda oompumbwe dhe ta landitha iimaliwa.

Uuna wayi mositola yiizalomwa , otwaadha pehala limwe pwapakelwa ashike yaalumentu oshowoo limwe twaadha pwapakelwa iizalomwa yaankiintu nenge yuunona. Ohashi kwathele opo omuntu ngele omulumentu ohayi ashike uukilila pehala mpoka puna yaalumentu.

Oositola dhiipumbiwa yomomagumbo. Moostola oha mu kala muna oolaka mpono hapu kala pwa tentekwa iinima, shi ikwatelela kutya olaka ndjino yotango oyi na omeya, olaka ontiyali oyi na oonamunate, oshowo olaka yahugunina yi na nenge uusila, nenge oothewa. Oolaka ohadhi kala dha tulwa oondando kutya kehe oshinima oshi na ingapi.

Kehe oshilongo shina iimaliwa yawo mbyoka hashi longitha. Iimaliwa ohayi monika ne una omuntu akongo iilonga mpoka taya vulu okukala haya futwa oondjambi dhawo shikwatelela kutya otafutwa koshiwike, okomwedhi nenge omesiku.

Iimaliwa. Iimaliwa, opo omuntu i imonene iimaliwa oha kongo iilonga, eta kala tapewa ondjambi ye komwedhi, koshiike nenge mesiku. Uuna apewa ondjambi ye, oha vulu okwiilandela shoka apumbwa, a kandule po oluhepo.

Uuna aantu nenge tutye aanasikola mboka yali yeli kiiputudhilo yokwii dheulila okuninga iinima komake ngaashi oku honga iipilangi to hongomo oshinima ngaashi oshitaafula, oosikopa nenge oshipundi ohaya ziko nee yena ontseyo yoku honga iinima mbyoka. Ohaya hongo nee oosikopa, iitaafula niipundi nelalakano ya landithe yo ya vule oku kala yena sha mondjato.

Iitayi yombaanga yaBank Windhoek otayi adhika momahala ngaashi Tsumeb, Outapi, oRundu, Grootfontein, Opuwo, Okahao, Okahandja, Capricorn, Oshakati North nOshakati Santorini service ano pomahooli.

Iimaliwa, kehe oshilongo oshina iimaliwa iikukutu osho woo yomafo. Iimaliwa mbyoka uuna omuntu a hala oku imonena iimaliwa oha kongo nduno iilonga eta kala ta futwa nenge ta pewa ondjambi ye shi ikwatelela kutya ota kala ta pewa mesiku, okoshiwike nenge okehulilo lyomwedhi.

Iimaliwa oya simana ngiini, iimaliwa ohayi vulu oku kwathela omuntu moompumbwe dhoka eli, oha vulu okufuta omikuli dhe, talanda shoka apumbwa, osho woo okufuta woo iipangelo, noosikola dhuunona. Oha vulu nee okwiimonena iimaliwa uuna talongo, ye tafutwa ondjambi ye.

Esimano lyiimaliwa. Iimaliwa oya simana komuntu kehe, kutya nduno omuyamba nenge omuhepele. Kapu na omuntu inaa pumbwa iimaliwa. Iimaliwa ohayi kandula po omikundu odhindji ngaashi okulanda iikulya ngele pamwe megumbo omwa pwa kaamu na shoka tashi liwa, omuntu oha kutha oshimaliwa e ta ka landa shoka tashi vulu okuliwa esiku ndyoka.

Esimano lyiimaliwa Iimaliwa oya simana ngiini monkalamwenyo yomuntu? Kandi wete ngele opuna omuntu ta vulu oku keena oshimaliwa. Omuntu kehe , opo a vule oku inyenga, oku na oku kala e na oshimaliwa, shono ta vulu oku landitha oompumbwe dhe ngaashi iikulya noshowo iizalomwa.

Ombaanga yo NedBank otayi gandja olupandu ku Mateus Angula, ngono a li a sindana oshimaliwa she koomuma. Oompango nomalandulathano opo dhili okuziililako kehangano NedBank.

Okuyalula iimaliwa Uuna aantu taya yalula iimaliwa ohaya longitha okashina hoka hake ya kwathele, opo ya yalule omwaalu guli mondjila. Aantu ohaya yalula nee iimaliwa yawo nelalakano yeke yi mbaange nenge ya tale kutya ota kutha po ingapi aka lande oompumbwe dhe noshowo mbyoka ta hupitha po, opo eke yi pungule.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Iilongo ohayi longitha iimaliwa okufuta aaniilonga ngaashi mboka haya longele epangelo. Aaniilonga mbono ohaya pewa ne oondjambi dhawo, eta ye kiikwatha opo kaa kayake iinima yaantu.

Oositola. Uuna waadha aantu yeli moositola, ohaa kala taa tala nawa iinima yawo nokukonakona kutya oyahalae okukuthamo shike shono taka futa opo avule okuzamo nasho. Aantu oyendji ohaa yi moositola nelalakano yaka tale kutya , oshike naanaa taavulu okulanda kutya hanena ashike omwedhi taguya opo avule okushigongelela.

Uuna waadha omuniilonga gwomombaanga tayalula iimaliwa, iha longitha oonyala okuyalula. Mongashingeyi opuna okashina hoka haka longithwa okuyalula iimaliwa. Oheyi tenteke mo ashike etayi tameke okwiiyalula. Ngawo ehumokomeho taliti.

Omahala gomalandithilo, uuna wa adha aantu ye li momahala gomalandithilo. Oha ya kala ta ya landa iinima yawo. Ano ta ya hogolola ye li moolaka moka ta ya hadha yo taya hogolola kutya oya hala oku landa shike. Uuna ya mana oha ya yi peshina, mpono ha ya fala iinima yawo yo ta ya gandja oshimaliwa ya fute yo ya vule okuya niilandomwa yawo.

Iiti oya simana oshoka ohayi kwathele aantu mboka kaayena iilonga ya vule okulongitha oonyala dhawo nuuluyi wawo, opo ya vule oku eta po nenge ya nduluke iinima okuza miiti ngaashi iipundi, oosikopa osho wo iitaafula. Ohaya landitha ne uuna ya mana opo ya kale ye na iiyemo moondjato.

Opu na aantu mboka haya kala ye na oongeshefa dhawo kuyo yene taya landitha iinima yawo. Oha kala nduno e na oolaka mpoka a pakela iinima ye noshowo ehala mpoka pu na okapundi ke nokataafula mpoka ta vulu okuyakulila aantu ye mboka taya landa iinima yawo.

Nkene wu na oku imonena oshimaliwa, iimaliwa ihayi kongwa, iimaliwa onuudhigu wu yi toole onkene opo wu vule okumona oshimaliwa owuna oku konga iilonga eto kala to futwa, to futwa mesiku, to futwa koshiwike nenge momwedhi. Uuna nee wa mono iimaliwa yoye wa futwa wa longa iilonga yoye mbyono ohokeyi pungula nee nenge wu lande oompumbwe dhoye.

Iimaliwa yomafo oshowo iikukutu, iimaliwa ayihe mbyono ohayivulu okulongithwa okulanda nenge okufuta shoka tashivulu Okufuta ngashi ooskola dhuunona , Iipangelo nayimwe.

Opuna aantu ya shitwa yena uunkulungu nontseyo yokuhonga iihongomwa okuza miipilangi. Iihongomwa mbyono ohayi kala nee iipundi, oosikopa osho woo iitafula mbyoka hayi tentekwa iinima momagumbo. Aantu mbono haya hongo iinima mbyono ohaye yi hongo nelalakano opo ya vule okulanditha, ya longithe momagumbo osho woo ya kale taya landitha yo ya vule oku imonena oshimaliwa shomondjato.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kwashilipaleke kutya puna onuutalala ndjoka tayi landithwa yoolitela omathele gatano nahetatu yali koodola omayoli omulongo nalimwe, nomathele omugoyi nomugoyi ashike ngaashingeyi otayi tyawa komayovi geli omulongo, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Momagumbo gomondoolopa ohamu adhika ooradio dhomizizimba. Ooradio dhomizizimba odhi na omahala mpoka hadhi kala dha tulwa. Oto adha thimbo limwe dha tulwa posikopa ya hongwa miipilangi tayi monika nawa, mpono opo hayi tentekwa, opo yi kale itaayi vulu oku inyenga yo yi piyaganeke aantu uuna taya tala shoka tashi ulikwa koradio yomuzizimba.

Esimano lyiimaliwa, iimaliwa oya simana monakuyiwa yomuntu oshoka kandi wete puna omuntu ta vulu okukala e na enyanyu keehena oshimaliwa. Oshimaliwa osha simana oshoka ohashi tu pe enyanyu. Uuna kuuna oshimaliwa ito vulu oku inyenga, ito vulu okulanda iikulya, ito vulu okufuta omikuli ngoye woo ito vulu okufuta iipangelo osho woo oosikola dhuunona woye.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kwashilipaleke kutya, uuna to longo nuudhiginini otayi vulu oku ku kwathela oshimaliwa, uuna wa hala okuyambula po ongeshefa yoye. Ya dhengela nena kongodhi yonola, hamano, yimwe, mbali, omugoyi, omugoyi, oohetatu ye li yatatu nondatu.

Moositola ohamu kala muuwanawa hamu kala muna iinima ya pakelwa nawa shi ikwatelela kutya oyo luudhi luni ongele pamwe omagadhi gokulya geli kolaka yago goku gwaya geli kolaka yago nayilwe. Ohamu kala wo muna omashina mpono omuntu haga vulu okuka futula iinima ye.

Ombaanga ya Standard otayi kunkilile oshigwana kutya uuna wi iyadha tolongithwa kookalyamupombo nenge wa adhika kuyo opuna omikalo ndhoka tovulu okulongitha opo wu keelele iimaliwa yoye kayiye nookalyamupombo . Ompango nomalandulathano opo dhili.

Esimano lyiimaliwa, iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yomuntu. Aantu ohaya kambadhala opo yimonene iimaliwa yo ya vule okukala taya vulu okwiikwathala ku yoyene iina ya tegelela oku kwathelwa kaantu ekwatho lyopashimaliwa.

Oweshi tseya tuu kutya mongashi ngeyi otuna iiputudhilo oyindji mboka hayi longo aantu iilonga yokomake ngaashi iilonga yoku ndulukapo iipundi, iitafula noosikopa.

Iimaliwa, Iimaliwa ohayi kongwa uuna wahala okwiimonena iimaliwa ohokongo iilonga ndele tokala topewa ondjambi yoye kutya pamwe omesiku, okoshiwike nenge okomwedhi. Oto vulu okulongitha iimaliwa ndyoka okulanda oompumbwe dhoye.

Iimaliwa, iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu, oshoka ohayi longithwa iinima oyindji ngashi oku landa iipumbiwa yo megumbo, oku futa ooskola na yilwe. Iimaliwa ohayi pungulwa koombanga dho maludhi no maludhi, opo omuntu kee yi dhanenepo ayihe.

Okuyalula iimaliwa, aantu ohaya yalula iimaliwa nelalakano opo yavule oku keyi pungula ano oku keyi mbaanga. Uuna taya yalula opo ya vule okumona omwaalu guli mondjila ohaya longitha uushina mboka hawu tula omwaalu kumwe opo kaya yalule omapuko.

Oositola Otuna omaludhi ogendji goositola. Oositola kehe ohayi kala yina oolaka ndhono hapu kala pwa pakelwa iinima shi ikwatelela kutya olaka ndjino oya shike ongele oyuusila, ongele pamwe oyomakoloni nenge pamwe oyoombiga. Ositola kehe ohayi kala yina eshina ndono hali futilwa, uuna omuntu a hala okuza mo mositola noshinima oheshi fala peshina ta gandja oshimaliwa.

Elanditho lyiipundi osho wo iitaafula. Uuna aantu taya landitha iitaafula osho wo iipundi yokukuutumba, ano omatyofa, ohaya tula iinima yawo pehala ewanawa mpono tapu vulu okumonika kaantu ayehe, opo ya vule okutala iinima, yo ya kale ye na ohokwe yokulanda.

Oweshi tseya nga kutya FNB uuna ta andjakaneke nenge ena shoka ahala oku gandja moshigwana. Oha vulu okuya miihwa nenge tutye pomahala mpoka puna aantu, uta ya vulu oku thika kiitayi yawo iinene, oha vulu ne oku ka yala ootenda dhe, ye ta gandja omayakulo ge.

Ombaanga yavenduka, otayi halele oshigwana enyanyu, oshowo uuwanawa methimbo ndika lyomatango omanene. Shaampoka wuli, okutya pamwe owuli komafuta, nenge kowambo, nenge koofalama, nenge megumbo, okuziilila kombaanga yavenduka.

Esimano lyiiti. Iiti oyasimana oshoka aantu ohaya vulu okuhongamo iinima yawo mbyoka taya vulu oku longitha momagumbo nenge taya vulu oku yi landitha ongaashi oosikopa, iipundi oshowo iitaafula.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyono hayi longithwa moshilongo shayo. Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iiyenditho, okulanda omalukalwa gawo, okufuta oosikola dhaanona oshowo iipangelo.

Oositola, oositola odho omahala ngoka haga landitha iipumbiwa yomonakuyiwa yomuntu. Oositola ohadhi landitha ngaashi iikulya, iizalomwa, iipumbiwa yopelugo osho woo iinima oyindji. Aantu uuna taya yi moositola mono ohayayi mo nee taya kutha shoka ya hala yo taya yi peshina mpoka hapu kala puna aayakuli etaya futu opo ya vule okuzamo niinima moositola.

Meni lyoositola ohamu kala muna oolaka, mpono hapu kala pwa pakelwa iinima shiikwatelela kutya mpeya olaka yiikulya, olaka yoothewa, olaka yomagadhi goku gwaya nosho tuu. Uuna omuntu apumbwa sha , oha yi uukilila kolaka ndjoka yina iinima mbyoka apumbwa.

Esimano lyiimaliwa. Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Sha nyenga ngaa . Iimaliwa ohayi kandulapo omikundu odhindji ngaashi oku futa

Opena oositola odhindji dhono hadhi landitha iinima oyindji mbyono ya pumbiwa komuntu kehe ngaashi omagadhi gokugwaya, uurolona, omagadhi gokwiishasha, iikutu nayilwe.

Ombaanga yaStandard otayi tseyithile oshigwana kutya oyina ompito yokusindana iimaliwa koomuma mpono omusindani gwotango takamona oodola dhaNamibia omayovi omulongo, omutiyali tamono oodola dhaNamibia omayovi gatano nomusindani omutitatu otaka mona oodola dhaNamibia koomuma omayovi gaali ethigathano ndino otalikakala nee sigo omomilongo ndatu gaJuni omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Shampa waadha omuntu tayi koshilongo shokondje, tazi moshilongo she! oha kala nee ena iimaliwa yo moshilongo she shoka. Ashike uuna ta yi koshilongo whiya poongamba oku na okulundula iimaliwa ye mbyoka ena opo avule okupewa yoshilongo shoka uuka, opo avule oku ke yi longitha, ano kondje yiilongo, ito vulu okuya koshilongo shaantu, tolongitha iimaliwa yoshilongo sheni.

Meni lyoostola ohamu kala muna oolaka ndhono hadhi kala opo pwapakelwa ngaashi moositola dhiikutu oshowoo moositola ndhoka hadhi landitha omagadhi . Omagadhi ohaga kala geli kolaka yawo niikutu oyili koolaka dhawo oshowoo oothewa nayilwe . Uuna aantu taya kongo iinima yawo yahala, ohaya ukilile owala kolaka hoka kuna iinima mbyoka yahala .

Iimaliwa. Iimaliwa ohayi longithwa momikalo odhindji. Oto vulu oku longitha oshimaliwa eto landa iinima yoye, otovulu oku longitha oshimaliwa oku futa ooskola dhuunona nenge wu fute iipangelo nsh.

Uuna aantu ye li moostola ohaya kala taya landa iinima yawo. Ohaya kala nee taya hadha nenge taya tala nawa shoka ya hala okulanda, uuna ya mana okuhogolola nenge okukutha mbyoka ya pumbwa, ohaya yi peshina, ano mpono hapu futilwa taya futile iinima yawo opo ya vule okuza mo nayo mositola.

Okupangela oosikopa, omatyofa ano iipundi oshowo iitaafula. Aantu mboka haya pangele iinima ndazi nokutumbula ohaye yipangele yena ontseyo okuza kiiputudhilo yopombanda hoka yali yaka mona omadhewulo. Ohaya ningi nee iinima mbino nelalakano ya landithe opo yiimonene oshimaliwa.

Ombete ya hongwa miipilangi. Ombete ya hongwa miipilangi ohayi monika nawa noonkondo. Ombete ya hongwa miipilangi ohayi kala nale yi na omagulu gawo ge li gane nenge gamwe ga gwedhwa po gomooha. Ohayi pumbwa owala etalashe, iinguma osho wo iikuusinga, opo omuntu a vule okulala ko.

Oosikopa, oosikopa ohadhi ningwa kaantu mboka yiidhewulila oku ninga oosikopa oku za kiiputudhilo ya yooloka. Oosikopa ohadhi ningwa nelalakano lyoku longitha momagumbo onga iikwatelwa aantu ohaya landa oosikopa nelalakano ya ka longitha momagumbo gopamuthika gwandoolopa.

Dhiladhila esiku lya ngula ngoye toli kaleke po nena, pitika ombanga ya Nedbank yi ku kwathele molweendo lyoye ya dhengela nena kongodhi 0819592222.

Okuyalula iimaliwa yomafo, aantu ohaya yalula iimaliwa yomafo nelalakano lyokukeyi pungula ano okukambaanga, uuna nee taya yalula iimaliwa mbyono opo kaayi vundakane mumwe niikwawo shaashino ihayi kala naana yoondando dhi thike pamwe ohayi mangwa nee nuukenya nenge nuundhalate mboka hawu manga iimaliwa.

Elongitho lyiimboloma. Aantu ohaa longitha iimboloma momagumbo gawo unene tuu gopamuthika gwondoolopa. Ohaa longitha iimboloma nelalakano lyokwoopaleka, nenge tutye pehala pu kale tapu monika nawa uuna pu na uumeno wontumba.

Oshimaliwa shaTanzania sheyovi osha thaanekwa omukulukadhi e na oomvi momutse. Aantu yoshilongo shaTanzania ohaya vulu okulongitha oshimaliwa shoka sheyovi oku landa oompumbwe dhawo ngaashi iikulya, iizalomwa nayilwe.

Iimaliwa yoshilongo shetu shaNamibia oya yooloka , otuna iikukutu tse otuna yomafo. Iikukutu otuna ngaashi oolanda ntano, olanda yimwe, othilinga, niithilinga itano. Omanga omafo otuna ethele, omathele gaali na yilwe.

Iimaliwa yomafo yoshilongo shaGhana Iimaliwa yomafo yoshilongo shaGhana oya tameka puntano. Iimaliwa yoshilongo shaGhana, Aaghana ohaye yi longitha okulanda oompumbwe dhawo ngaashi iikulya, iizalomwa nosho wo omalukalwa.

Omatyofa Omatyofa ohaga kala momagumbo gopamuthika gopandoolopa. Ohaga kala nduno ga tulwa mondunda yokukuutumba, mono hamu yakulilwa aayenda. Omatyofa ohaga monika nawa nuuna aantu ya kuutumba ko ohaya kala yu uvite ombili.

Uuna wa hala okulongitha ombaanga yetu yotango yopashigwana ashike kuna okakalata owuna ashike ongodhi yoye yopeke oto vulu okudhenga okanyothi ethele nomilongo ne okanyothi ndatu mbali yimwe nokampani eto landula oompango adhihe nomalandulathano.

Moositola ohamu kala muna oolaka mono hamu kala mwalongelwa iinima, shi ikwatelela kutya oyo ludhi luni.

Okuyalula iimaliwa yomafo. Uuna aantu taya yalula iimaliwa yomafo ohaye yi tula nee muupandi opo kaayi halakane. Ohashi ningi woo oshipu uuna taya kambaanga iimaliwa yawo.

Kositola yedhina Nictus otaku adhika eshina lyokuyoga, olyali lyina N$8 329 ashike ngaashingeyi otali tyawa ashike koo N$ 7 999 okositola yaNictus akuke. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Iihongomwa yomiipilangi. Miipilangi ohamu vulu okuhongwa oosikopa, uutaafula oshowoo iipundi. Uuna aantu ya hongo iipilangi mbyono ohaya mbambeke iipundi yawo nawa , opo yivule okukala tayi nana omeho gaalandi uuna pamwe otaya landitha. Yamwe ohaya ningi wo yavule okulongitha momagumbo gawo.

Elugo lyomegumbo lyopamuthika gwa ndolopa. Megumbo lyopamuthika gwa ndolopa ohamu kala muna iiyimati yili mpeya, oomboloto, oosito dhimwe mpeya, oombig dhili moosikopa nosho tuu. Melugo lyomegumbo lyo pamuthika gwa ndolopa ohamu kala wo muna oolamba dha minikil shaa mpoka.

Oshimaliwa shomayovi omilongo mbali sho shilongo shaCongo oshathanekwa oshilimbo shomukulukadho noshathanekwa oonduli dhili mbali dha tegama dha yelutha omitse. Aantu yokoshilongo shaCongo ohaya longitha oshimaliwa shoka okulanda iinima nenge tutye oompumbwe dhawo.

Oositola. Moositola ohamu kala muna oolaka mpono hapu kala pwa pakelwa iinima. Ngele tashiya nenge okomalovu aantu ohaya pakele omalovu gawo shi ikolelela kutya ngano ogena ingapi. Uuna nee wayi mositola oho kutha nee etemba olyo ho tula iinima yoye iho papata peke.

Oradio nenge tutye ooradio yomuzizimbe. Ooradio dhomizizimbe opena dhoka hadhi kala dhamboolelwa mekuma nenge dhamboolelwa moosikopa. Ngaashi omagumbo ogendji gopashinanena ohaga kala gena ooradio dhomizizimbe dhoka dhili moosikopa nenge dhamboolelwa momakuma.

Oosikopa, otuna omaludhi ogendji goosikopa, tuna oosikopa dhomomalugo, dhomoondunda dhokulala noshowo dhomoondunda dhaayenda. Osikopa ohadhi ningwa kaantu mboka ya idheulila oku ninga oosikopa nenge tutye yi ildheulila oku ninga iilongomwa miipilangi. Ohaya ningi nelelakano lyoku landitha, opo yi imonene oshimaliwa yo ya vule oku landa oompumbwe dhawo.

Oshimaliwa shethele shoshilongo shaCongo. Oshimaliwa shethele shoshilongo shaCongo osha thanekwa ondjamba ya yelutha omunkati gwawo yi na omakutsi ga pakalala. Oshizizi kashona molwaala. Oshimaliwa ohashi longithwa okulanda oompumbwe dhaantu.

Iipundi yahongwa miipilangi, Iipilangi oyasimana oshoka uuna aantu mboka haya vulu okukiilonga kiiputudhilo yopombanda ohaya ziko notseyo yokuhonga iinima yayooloka okuza miipilangi. Aantu ohaya hongo nee iipundi okuza miipilangi nelalakano yininge yawo yomomagumbo nenge yokulanditha.

Iilongomwa yomiipilangi antu ohaya vulu okuhonga iinima okuza miipilangi ohaya vulu okuhonga ngaashi iipundi ,oosikopa oshowo iitafula ohaya hongo nee nelalakano lyokulanditha yo ya vule okumona oshimaliwa.

Oweshitseya tuu kutya iitaasi goombaanga yetu yaWindhoek oyili moondolopa dha yoolokathana? Tayi adhikwa mondoolopa yaTsumeb, Outapi, Rundu, Opuwo, Grootfontein, Okahao, Okahandja, Capricorn, Hakuti north nosho tuu.

Eshina lyoku ninga okothiwa, eshina lyoku nibga okothiwa okwali lina N$ 6,999, ashike paife ngeyi otaki tyawa ashike N$6, 199.